Almakaci kolo man bulu be sera maajum wayit, ɗo bo kolo may popul be sera bulak, ɗo bo kolo bulu be layit bulu. Ɓe ɗo naftira be almakaci, haa ta'ugo hunde musamman teela'en nyootoɓe limse, ɓe ɗo ta’ira be maajum.

Ɗow sudu on ɓe ɗo wanni ɗum pop hitee ɗo waddi ɗanejum ha zane ɓe waɗi man, nda fanka ha dow, nda bob hitte gefe dow les mahol man ɗon esi ha totton.

Kare on ko shafi je land tarki ɗon hebbini hashago ɗo sisili nda ɓoggiji je ɓe waɗata wayarin nda fiwus ji kanjum je ɓe disata ɓe kunna hite be majum, himɓe ɗo dari hayasi man tijji dow hashago goto ɗo jogi kwaliji.

Haako on bafe majum girin ɓukkoi majum bo perpoton perpoton girin ɓe ɗo nyama ɓukkoi man bafa man bo ɓeɗo lota waɗira lekki be majum.

Babal on ɗum ɓe yata yoɓa shede joɗa nyama, nda tebur ha chaka koromje, ɗo tattari ɗum nda tivi ɗo ɓili nda dammugal naftorde.

Kwalilekki bandu man white lesman yelo do vindi bindi balejum be boko be arabiya, be do moda dum modugo on.

nyebbam wujugo mbandu roba on danejum, maɓɓoɗe bl varsilin blu cel ɓeɗo wuja ha bandu do vo’tina bandu. banduu goddo furdatako.

Tattache boɗeejum. Ɓe ɗo’una, defa waɗa haako, ko jolof, ko stiw. Ɓe ɗo naftira haa sare ngam ɗo ɓedda velnuki haako, ɗo mari amfani bo haa ɓandu.

Paɗe ɓeɗo ƴona dum kanvas, Ɓandu man Danejum les man be seraman bo kolo man pink, nda ɓeɗo wadi toɓɓon toɓɓon pink be grin be bulak. Ɓeɗo wata dum ɓeɗo yada makaranta ɓe ɗo vurtida be do fijida bol be majum.

Ɗum babal on ɓe ɗo fawni ɗum waɗi dikorekcin maajum, ɓeɗo waiti leppiji ɓoɗɗi boɗeeji, bee daneejum, bee pink, be fulawaaji daneejum bee girin.

Kosmetik goɗɗo ɗo jogi leda guda ɗiɗi, ɓadumam pink be wayt hado kis biwti ɓeɗo wata on ha hunduko goɗɗo wuja hunduko goɗɗo warta pink ɗum paune ɗo ɓeddina goɗɗo paune boɗɗum.

Kosmetik goora mannga guda ɗiɗi daneejum ,be lemon girin be binndi baleejum be girin. Ɗum nyebbam on jey ko ɓe naftirta ,ɓe wujirta.

Ɗum trey on, ɗo hauti be jogs guda ɗiɗi, be kofi dammuɗum, be maɓɓode maajum goldin, be kofiji guda nai kanji bo, ɗon ash be yelo ɗo maɓɓiti, jog man be juuɗeji maajum.

Maadi ɓe ɗo nyiɓa ɗum ɓe ɗo waɗi penti majum white bh nda tanki ɓalejum ɗo joodi ha totto da 4rakacheji koma leddi ka takoji be fiffi medo dari hado huwa.

Spot, fijoɓe bol dari, daɗum ha leddi, ɓe ɗo waati rigaaji boɗeji be sarla ɓalejum, be soks ɓalejum. Goto bo ɗo waati riga danejum, dande majum boɗejum be soks danejum. Goto bo ɗo waati limse popul, be sarla popul, be soks popul. O ɗo jogi tutawal haa sera mashin.

Supinas nda kolo kolo ɗo dammu ɗum, ɗo juɗɗum, ɗo dei dei, darde man ramai, jutei, ɓe ɗo fistira hunde kolo blu, blak, yelo, sucul driver, pat ɗo hauti ha babal man.

Bokoti jamdi on ɗo hauti guda ɗiɗi jodi do tebre da kwano befi tebr be kwano bido naftira be majum hayowugo ndiya, ha lotugo be hayiwugo.

Himɓɓe ji on ɗo mofti dilla, ɓeɗo wati kufneje blu, fere bo ɗo wati hufnere iri je limsa maɓɓe, nda goɗɗo be limse ɗanejum be gare blu, oɗo bo ɗo wati sala ya ha dou hore mako, himɓɓe siyasa on mofti, himɓɓe ɗo mofti dilla ɓe ɗo dari ha kombi leɗɗe.

Debbo on ɗo wati halagare ha koli mako. Ha oldi juɗe mako bo ɗo waati agogo ngam larugo wakkati. Nda gorko bo ɗo waati halagare hanko ma kolo majum goldin. Ɓe waati ngam paune be voɗa.

Ɗum gunkiiji daneeji on, ɗum ɓe ɗo naftira ɗum ngam pawne, woɓɓe bo ɗo naftira ngam alaadaaji maɓɓe be maajum.

Kareeji caago on, geefe gootel katonji kires saton, ,gootel bo ooral kiyaa pulos, kanjum ɓe ɗo woggira ƴii`e be maajum ɗum maakilin on ɓe wogga laaɓa.

Goɗɗo dodari wati riga be sarla jins odo vakky boro sera mako bo don gongon fere ni grin damahal bo gefe,

Bingel on ɗo wali ɗon ɗo wati riga kanti juɗɗum minɗo yona ɗum gawn, oɗo wati jawe ha juɗe mako ɗani kolo majum ni ɓoɗejum ɓe ɗanejum.

Ɗum mawɓeji siyasa on jeles diɗo. Oɗowati gare, o ɗo wati be hefnere mako, limse bulu. Oɗo hofnindira be goɗɗo, riga dak bulu. Nda sikiriti ha ɓawo mako, o ɗo bo ɗowati riga wati tambari pati ɓe woni ha dande.

sare nda maunde da get majum danejum be kolo brown, nda jamdi ɓe ati ha yasi man ndan be pilel petel dari gefe ɗon get mam bir wati kano da wayaji be wati yasi man don flo ha kombi get majum bir wadi flosedda.

"Makrooni" on ndaa ɗum ɓe ɗo defa ɗum jolof man ɓe ɗo waɗa ɗum bannin, waɗa bee haako "sos" ɓe nyaamira bee man. Ɗo nyaama ngam veelo ngam ɓeddungo amin njamu bee semmbe.

Shago, ndaɗum ɓe ɗo sili boroji, ndaje a wakkata ha juɗe nda je a wakata ha ɓawo, je ɓukkoi makaranta, nda akwatiji je a watata karema ha nder, siga ko a yahan jahagal a wawan a wata adilida be majuum.

Ɗum kawali lekki on je parasita mol. Ɗo zani ɓanɗu majum ɓulu. Zane man ɓo ɗo vinɗi vinɗi parasitamol man ha nɗer majum. Ɓe naftira yara ngam nyauɗigo.

Himɓe ɗon mofti haa dow dainin, babal nƴaamugo. Ko moi bee plet mum, bee chokali mum, bee koofi bee jus haa nder koofi maajum. Nda fulawo boo haa chaka tebur maajum, waɗi daneejum bee boɗejum.

Tuutawol un ɗo haɓɓi ha jamdi, ha dau do wadi black-white-black ha danejum man ni ɓe wadi__ zani hoto koode, ɓe penti dum green.

Kwali ɓandu majum danejum be bulu naisil on. mantuletet rob je ɓe wujata ɓikkoy kechon beɗo wujinaɓe hala ndamba ta nanga ɓe, be hala faddugo ɓe pewol.

Kayan yaji ɓeɗo yona ɗum citta afo, bedo defira ɓe majum, ɓe ɗo waɗa tea be man ɓeɗo hauta ɓo yaji ɓe majum.

Taasawo on je gilas, be juuɗe maajum goɗɗo ɗo jogi haa les majum ɓeɗo wata furut haatotton, ɓe watan ndiyam, ɓeɗo wata nyamdu.

Kwali on bulu be zaane fere danejum. Ɓe waɗi ba kula amma na kula ba. Je ɓe defirta on elektirik kuka. Ɓe ɗo nyonaɗum rays kuka jee defirta maarori on ɓurna be maajum. Ɓe waawan waata fulaawa ji ma a hauta je kare kek ma a waɗa kek haa nder maajum.

Ɗum ɗow mahol on je piop ha ɗow. Nɗa esi ha sera majum. Nɗa fiu's hiteji ɗo kunni ha sera raaun majum. Nɗa ɓoɓji perpeton ɗo ɗauɗi kunni hite nɗanejum.

Korwal on, ɗo joɗi ɓewanni ɗum yadi burawun be goldin hasera man, nda fila ɗo joɗi hado majum, ɓawo majum bo nda koromje fere ɗo sawi ha der ledda himɓe ɗo siga, himɓe ɗo joɗa hadow majum on.

Rowɓe on ɗo dari "gudaa" ɗiɗi, gooto ɗo waati "kare gele daneejum". Gootel gele "pilee girin", O ɗo waati "taawul" bee tuutawal jey siyaasa ha daande maako.

Debbo on ɗo waati hijab ɓalejum be zane be milik kolo. Oɗo takki lalle ha koli mako, oɗo waati zobe, oɗo dari hauti koli jude mako man babal gotel ha yeso.

Edikecon sutuden on ɗo dari woɓɓe ɗo rongi joki koppi maɓɓe ha leddi ɓeɗo bamti juɗe maɓɓe gotel ha dow wati hatinde ɓeɗo wati SOS ji ha juɗe danejum ɓeɗo wati ini fom girin be sarla bulak be soks wati paɗe.

Strechner ɓe ɗo naftira ha sare roɓɓe naftirta be man, ɓe ɗo foɗa gasa be man walta, voɗa, be lantarki huwata a hautan ɓoggole man ha soket.

Keke je ɓe va’ata nda ɗum ɗo dari ɓandu majum ɓokko ɓokko be ɓalejum, nda basket ha dow majum ɓeɗo laya ɗum a yaa hajeji ma je hande be jongo.

Saare on nda nde, nda dammugal kwano, nda lisal leggal hakoman bokko bokko, gertugal ha leddi, nda ɓingel ɗo dilla ɗo wati jompa, gefe mako bo ɓe ɗo waɗi danki on je kwano.

Pensil ji, ɗiɗo dari, guda jowenayi. Ash ɗiɗi, boɗejum ɗiɗi, ɓokko-ɓokko ɗiɗi. Nda luttuɗi bo ɗo ɓari ha ɓawoji man, be kilina danejum. Ɓe ɗo windira ɓikkoi makaranta ɗo yaada be man makaranta.

Moto on maunde do dari bedo disi tutawol ha yeso majum , perpeton guda didi kala man bodjum be blu hauti bedne fedda fera man.

Spageti ɗo sawi nder leda majum ɓe ɗo defida jolof. Ɓe ɗo defa bannin, ɓe waɗa be hako gefe ɓe ɗo nyama.

Geleji on je rowɓe suddata be fulawaji goldin. Nda koloji, ɗon lemon girin, ɗon lait bulu, ɗon maruum, ɗon wait, ɗon popul, ɗon ash, ɗon onion kolo.

Saare maunde, ɓe ɗo penti ɗum daneejum be bulak be njamdi juɗɗum, korwal ɗo jooɗi ha leddi fulawa ɗo jojooɗi nda kaps be tarni ɓe aati be giras kapet ha nder majum.

Todshi odo do jogi ,kunni haske ha bandu man black be brown.

Rake on ɗa ɗum ɗo wali leɗɗe leɗɗe ha leddi, nda je ɓe setti setti dotti man kanjum bo ha gefi, ɓe ɗo setta ɗum yara ɗum ɗo mari zaki sosai, ɗo mari nafu ha bandu meɗen.

Teksbuk on, manga, danejum, jei humɓe jangirta be man, laran storiji, ɗo vindi, a janga ɗum.

Ɗum chago on sorugo nyamdu ɓe ɗo yona ɗum restorans, ɓe ɗo sora nyamdu a wawan a joɗa hatton a nyama, ko bo ɓe wanna ma ha tasau a dilida be majum.

Get, nda bob waya hado majum ɓe waɗi fulo seɗɗa hayasi, ɗo hauti be dammugal petel man, kolo majum ash ɗowaɗi zane guda tati haton .

Tutawal on laid bulu, yelo, lemon grin, ɗanejum be dag bulu, be bulu, ha dag bulu ɗo ɗon sta ɗo waɗi kolo yelo ha ton, ɓe lori ɓe zani boɗejum ha chaka.

Saare on maunde, ni vooɗugo. Be get man ɗo mabbiti. Ɓe ɗo penti ɗum kolo ɗiɗi, ash be blak.

Gasa’on ɓe do mori ɗum morgol validi ga ɗo vali morimorli do yoftiti ha redu mako ɗun gasapuccu on ɓe ɓeddi horel bi fere hau dow hore mako yirli nda woɓɓe bo ha ɓawo mako.

Ɓingel debbo ɗo dari oɗo vakki gele ash, o ɗo waɗi ɗan kwali mako asetta, o ɗo dari nda flawaji haa kombi mako o ɗo maɓɓi yeso mako be stika.

Furut an vagetable ɗamɓu ,ɓe ɗefiɗum ɓe hauti ɗa tingere be he’i rawn rawn, manga ɗa cabej grawin pepe ɗa ɓakuru ɓe hauti ɓe kulli.

a gogo bedo wati ha jude kolo man goldin do holla tayim goddo do jogi jude man koli mako be lalle bedo sigi ha doboro be jodi do sallaya

Sare on ɓe nyiɓi, nda fulawas haa dow varanda majum ɗo faandu ɓe watata, nda windo, nda sitep je va'ugo haa ton, goɗɗo ɗo dari gefe, nda waman ɓandu baafe man girin, penti sare man white be ash.

Carrott ɓe ɗo hauti wati wati ha leda haɓɓi be lori ɓe fiɓi ɓe fiɓi ha leda, ɗo vagi waɗi guda jui, ɓe ɗo setta ɗum yaka banni, ko kuma ɓe taita ɗum perpotton ɓe wata ha jolof, ɗo ɓe dina amin njamu ha ɓanɗu.

Goraji on juɗɗi je nyabbam ɓe wujata, nda ɗon je bindi bodeji, ɗon je bindi bulu, ɗiɗo jeri ɓe wuja on ngam ɓandu amin walta voda ta seka.

Ɗum drowaji on ɓeɗo fi hadow, ɓeɗo wati ha nder carbinet man ɗum kishin on ɓe fauni ɗum. nda babal lotugo juɗe nda babal soket be hautata ɓe ɗisata ɓe kunna blenda ko tosta ko shafi lantarki.

Pilet nda'de ɗo jodi be chokali ha nder nda frut ha totton. Ɓe hosan ɓe nyama, ngam ɓeddina min jamu ha bandu meden.

Ɗo mauɗo on je lesdi ɗo, ɗo jogi balod pepa o yahi sakkungo pati zaɓe mako nda sikiriti ɗo dari ha ɓawo mako wati inifon. Nda ejent ko je pati nda konteinaji bo ha akwati ɓe watata zaku je do pepaji man balod pepa je zaɓe man.

Nagge on ɗo nga ɗo dari, boketi ɗo wali ha leddi, ɓe ɗo wani ɗi nyamdu ha ɗo, ɗe ɗo nyama, nda kai ha kombi manga, nda damugal bo ɗo maɓɓiti be jamdi jamdi ha ton.

Gaasa o ɗo looti laɓi, safiti ɗum walti, wuji nyebbam, o ɗo rufiti ɗum haa do balawal maako, o morai ɓaleejum kurum.

Ɗum Pilet'on guda tati, Gotel nyiri ha nder majum be Supun, Gotel bo Cokaliji'on guda tati, Gotel bo Dankali'on Sa’inga nda kofi be Cokali ha nder je ɓe yarata tii nda lipton ha Sera man ɗo joɗi.

Debbo on ɓe ɗo fecchi gaasa maako waali fooɗi waɗi morgol chuftin taari taari yoftiti ha balawal maako saali, oɗon moosi oɗo waɗi gaazal ha geeram maako be ha hunduko.

Nyamdu marore be girin pepe do wali, nda girin pepe ferebo ɓe ɗo ta’iɗum, nda yelo pepe, nda lemu haa sera, nda kuserji ɗo joɗi, nda iyal.

Tuutawal ɓanndu maajum boɗeejum, haa caka man ɓe waɗi Round boɗeejum, bee zaane yelo, ɗum jey tuutawal lesdi feere on, naa leddi men haa ɗoo ba.

Unordu on nde ɗo joɗi ɓeɗo wata tattashe ha nder ɗo hosa undugal ɓe una ɗum, ɓe wata yebbe ha nder ɓe sotta, ɓe watan gauri, butali koɗume ɓe sotta ha nder mare.

Kwali lekki ɓandu majum lait blu ha ɗau man bo gefe sera man ɓe wadi dak blu 2500 ɓedo moɗa gam nyaundigo ampani man.

Extension waya on dadum da soket be waran be wata hauta habba hamahol mediti station waya hatton be wawan wadugo chaji wakkati gotel bokolchaji man a kudna boggol TV wakkati man do hauta ber je dekodama pat wakkati goter .

Saare on mannga ɓe ɗo nyiɓi ɗum opseyas jey timminay. Ɓe waɗi kuwano kofi ndaa leɗɗe haa nder saare maajum. Ndaa katakooji ɓe ɗo fi mahol may ɗo rammi, ɓe ɗo aati feere be kuwano.

Goɗɗo on ɗo waati riiga, vakki booro ha hedi yeeso, o ɗo duhi sarla, be zaane-zaane, o ɗo paɗi paɗe. Sera maako ni ndaa kataako, be kwaano on ɗo ɓaari dari.

Ɓiɓɓe leɗɗe ɓe waati ha nder kondo jei ɓe sanyata ɗum be juuɗe, nda abarba, ayaba, piya. Min ɗo nyama ɓiɓɓeledde ngam beddina amin iyam, beddina Amin njamu haa ɓandu meɗen.

Ɗum mahol on, Ɓe ɗo zani goigoi be koi, be zane goigoi ha sera koi man guda ɗiɗi, be ɓedo vindi inde koi man hatotton geraɗe.

Goɗɗo on ɗo dari wati riga be sarla be sweita ha dow majum, boket ha bawo mako ɗo hauti juɗe mako ɗiɗi fu ha bawo dari tarsini kosɗe mako.

Fulawa ɓe ɗo tiggi, mbafu man girin. Be 'cutlass' feere bo, ɗi ɗo jeeri haa ɓawo man. Ɓe waati haa nder der goora, be leddi ɓe ɗo tiggi-tiggi haa totton.

Kondo on be jude majun. Ɓe sanyi sannyugo on ɓeɗo wata tasaje ha totton hippa, ko awawan awata nyamdu ha tasaje a siga tasaje man ha nder a yara ma.

Tutawal on je lesdi fere ɗo waɗi bodejon be yelo be boko boko, on tutawal je be andata ɗo je lesdi ɗo on l fu be je maɓɓe.

Ɗum komputa. Ɓeɗo naftira ɗum ha babal sana'aji, babal waɗugo business, ɓeɗo naftira ɗum ha ofis-ofis ngam ɓe vurtina hundeji sosai be majum.

Cosumetic kanjm oɗojogi bandu majum buraun sabulu on gefegotel bo burosh je safutugo geram be gasa gite.

Worɓe om ɓeɗo hauti komoi ɗo wati jompa be hufnere ɓɗeo dari be joi. Goto ɗo dari hachaka wati agogo, mosera mako wati dag bulubo ɗo joi wati tasbergol hakoli mako.

Supermarket product, ledda breid ha dou ɗo mari blu, be dag bulu, cakah man bo tissue, toilet paper ɗo mari ledda blu, be white, red, be white, be blu. Les man bo pampas on ɗo mari ledaji white, be yelo, white be pink.

Himɓe on ɗon mofti wati kare je gargajiya ɗo woma wo marde al'ada mabɓe, ɓeɗo wati kare iri gotel oɗo ɗo va’i dow oɗo ma ɗo va'i dow oɗo, humɓe ɗon mofti lara ɓe ɓeɗo fauni waɗi stayel.

Kabiije haako on, jey ɓe ɗo defira haako be man, to waɗi nyiiri. Ɓe ɗo waɗa dambu be man, ɓe tebta ɓe va’ina to dolli gotel, ɗiɗi ɓe jippina, ɓe ɓiɗɗa ɓe waɗa bakuru be nyebbam, be maagi. Ndiyam maajum bo, ɓe ɗo yara dolliɗam man.

Fijoɓe bol on ɓe ɗo dari, woɓɓe bo ɗo rongini woɓɓe ɗo jooɗi ha leddi, ɓe ɗo moosa ɓe ɗo waati kare ɓaleejum be orench, be kotoi be nomba mum.

Ɗumdon don mofti fija bantukosmaɓɓe diwa. Ɓedo ona fijirde manni langa. Nda himɓe fere bodo dari lara be, goto do wati riga balejum gotobo do wati riga oranj.

Mauɗo leddi je siyasa. Oɗo waati kare bulu be yelo. Oɗo mosi jala, waati hufnere boɗejum. Nda mota manga ɓalejum haa ɓawo maako. Oɗo jogi gora ndiƴam.

Ɓingel on ɗo moori ɓaawo juude ɓaawo bee yeeso, ndaa ɗum ɓe waɗani mo bit maajum daneeji bee bulu ndaa kooli maako boo ɗon ɓamti ɗiɗi bee lalle o dari hakkunde dammugal bee dammugal.

Fashon debbo on ɗo wati riga goun kolo ’ash oɗo suddi gele whaite oɗo riga man ɗo jilli be material yelo oɗo wati lalle ha peɗeli.

Ɗum fulawaji on nda bafeji majum ɓokko ɓokko bei yelo bei pink nda fere bo ɗo rufi ha leddi nda kanjum gotel bo leggal man jungal ɗo ha dow mahol.

Ɗo'o tebul ɗon ɗo Kasi nda tattashe, tumatur, atarugu, baskoje nda haako tingeje ɗo hauti joɗi mofti babal gotel. Nda robaje gotel ɗo wali tati bo ɗo jodi bullu be Kuje ha nder.

Ɓiɓɓe leɗɗe ɓe mofti ɗum nda ɗum ɓaleejum konkoje, ɓe itti kurori man ɗo jooɗii haa leɗɗi guda tati, nda ɗiɗi bo ɓe pusi reeta ɓe acci reeta, lutti ɗi ɓo ɗo jooɗii maɓɓitaaka.

Babal on dal dal ɓeɗo fauni ɗum ɓe ɗo waɗi giras kapet nda jamɗeji ha dou himɓe ɗo fija bol ɓeɗo wati kare orensh woɓɓe bo waati kare girin.

Frut on, ɓe ɗo waati haa pilet. Nda ɗum guda ɗiɗi, be haa takaire gilas boyel. Kanjum ma ɓe ɗo tattaiti, fere bo ɓe ɗo ta'i ɗum juɗɗi-juɗɗi je pilet gotel , ɓe ɗo sigi haa dow daago.

Attaruguji on ɓedo hebbini, nda boɗejum, yalo, green nda ha gaɗa man bo yalo do haton, ɓe ɗo defira be majum wadira jolaf, ko haako. Bo min naftirta hande be jango; fere atawan do nyadi, fere bo nyadaka.

Saare on, nde mawnde gidan-sama dammugal man kofi ɗo maɓɓi ɓe winndooji, ɓe waɗi Daynin daneejum nda ɓaleejum, fulaawaaji ɗo hebbini geefe man baafe maajum girin, nda geefe ɗo boo fulaawa man kanjum baafe man ɗo hawti bee boɗeejum.

Pilet on ɓe waɗi zane zane kulo majum ash, nda takaire kolo majum ɗo joɗi hadoman, ɓeɗo wata nyamdu hader ɓe waɗa hako ha takaire himɓe ɗo nyama.

Butali kolo man yelo, ɓeɗo acca ɗum yora ɓe nama warta kurori ɓe lawa ɓe nyama, ɓe ɗo ita bannin wula yaka, ɓeɗo itta bannin defa yaka.

Ɗum mota manga on be tayaji manga manga ɗo vindi wata ha dou tanki majum ɓe winɗo man gilas man bo ɓalejum on.

Sare ndaɗe manga, get man baleju, nda gefe yasi man bo gene per poton sedda sedda ha ton, nda penti sare man yelo, bee nomba sare man ɓe taki ha dau.

Tasou danejum be hako ɓokko ha nder da kusel dango gertugal tasou fere ɗo joɗi ha sera majum nandinga be ɗo nyama gam ettuki velo.

Yebbam wujugo je and fandu man don danejum maɓbode green be binde green je company orifhlem on.

Babal on beɗo tarni be ɓoggol be jamdi disi himɓe ɗo dari hashaka majum, beɗo waɗa dambe komoijo yidini yarina bandum, nda woɓɓe ɓebo ɗo dari gefe lara.

Fashon goɗɗo ɗo va’i dow Keke, o ɗo jogi jarka guda ɗiɗi, o ɗo vakki boro o ɗo wati haf jompa be sarla jins bulu o ɗo paɗi paɗe danejum.

Furut an vajetebul, tomatur ɗo hebbini ha nder kondo. Ndafere bo wati ha ndar leda, nda tingeje ɗo hebbini ha leddi, goɗo ɗo joɗi jogi tingeriman goɗo bo ɗo dari ha kombi mashin, goto ɗo joɗi ha dow mari.

Sare on ɓe ɗo fauni fulawaji a awi nda leggal gotel jungal nda gotel bo deidai dammuɗum ɓe ɗo wati giras cope ɓe ɗo tarniɗum be fulawaji hako ɓokko-ɓokk, ta tasaje ɓe watata fulawaji hatottom ɗo siga ha sera varanda be cap majun.

Ɗum ɓukkoi makaranta on. Ɓe ɗo waati sarla ɓaleejum, be sut bulu, be ticet daneejum lon slip, gootel bo waɗai lon slip man, be nektay bulu, be daneejum ɓe hoosi hoto.

Spot himɓe on ɗo va'i hado pucchi ɓeɗo fauni ɗi hamɓe ma ɓeɗo va'i joɗi fauni woɓɓe bo ɗo dari lara ɓe aina no fijirde man latata.

Debbo on ɗo dari wati himar bulu, be lumse maarum, oɗo paɗi paɗe, bingel hakombi mako do wati riga be soket white be black, habbi ɗankwali oɗo duhi salla paɗi pade, nda koromje roba hasere mako ha dow baranda guda ɗiɗi gefe mako bo jei fere ɗo dari.

Ɗum fulawa on bafe majum perpeton ɓokko ɓokko be perpeton pinc nda ɗum be husa wati ɗum ha nder ledda ɗiɗo jejjeri.

ɓe ɗo sigi, nɗa jog ha nɗa majuj teɗam. Nɗa kofi petel ha ton. Nɗa silva pulastik ha totton. Ɓe awara, ɓe kusel, ɓe chitta.

Debbo on ɗo nyobbi koli mako ni. Oɗo waati zobe kala silver guda ɗiɗi ha koli fere-fere.

Himbe on do hebbini mofti ha haraba julurde. Wobbe do yurna ha dammugal man ewa nder, wobbe bo do dilla, wobbe bo do haba nastugo dari lara.

Tutawal on ɗo haɓɓi ha dou njamdi kolo boɗejum be bulu, ha chaka man ɓeɗo waɗi triangul ɗo waɗi zane leggal be fulawaji ha les man seɗɗa.

Booro on ɗo maɓɓiti jei kare paune, nda pauda aishado, jambaki, gazal, ailaina, ɓe faundeshin pat ɗo hebbini. Rooɓe on faunata ɓurna pat ngam min voɗa yeeso amin walta ɗelkita.

Ɗum worɓe on do mofti fija, ɓeɗo ɓorti, ɓeɗo ɓamti kosungal maɓɓe gotel, ɓeɗo diwa. Ɓeɗo yoona inde fijerde man ni langa.

Deko palo on manga korom je do jodi goddo do dari da gefi mako zaneon be wadi kof majum black be white hado man ba be do wadi lahi blu da bob bo bedo diso do jodi hasera ma do bili hado majum.

Nyamdu jolof ɗon, ndaa kusel geefe, geefe boo ɓe waɗi coosulo hawti tayti kaabet, kukumba. Ɓe rufi nyebbamm haa dow.

Ɓukkoy on ɗo ɓorni kare gargajiya jey al'aɗda maɓɓe, ɓe ɗo ɓamti juuɗe dari, woɓɓe bo ɗo rongini, woɓɓe bo ɗo dari banni.

Inji'on koloman Silva, ɗo joɗi nda kwai guda ɗiɗi ɗo joɗi ha gefe man. Gefe tobo nda Kofi nda tingere do joɗi. Ɓe ɗo waɗira ɗum Taliya'on ajiɓa fulawa ma hat haɗa ɗum bodɗum awaɗa ɗo man ɗo Vurta taliya.

Koromje on ɗiɗo sili, kolo man oniyon sera majum bo ɗo waɗi mil kolo, nda piloji man ɗo joɗi ha dow man ɓawo man bo koromje man mil kolo, ɗiɗon shiryi ngam himɓe heɓa hajoɗa.